Vana vadodori vanotarisirwa kuenda kuchikora kotaticha zvinofanira kukura zviri mavari zvekuenda kuchikora kotaticha izvi zvakanaka ngekuti mwana anoenda kuchikora Ari mudiki ano kura eifarira kuenda kuchikora.

Vana vemuzvikora zvapashi vanotarisirwa kuenda kuchikora mazuva eshe. Ndau dzavanofundira dzinotarisirwa kunge dzine zvihlayo zvakakwana. Dziine midziyo yekusenzesa yakakwana.

Vana vadori dori vanotarisirwawo kuenda kuchikora izvi zvakakosha kuitira kuti vakure vakangwaririra vasiyane netsika yekutogara mumizi vasingafundi.

zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvabahlamburuka uye zvakavakirwa pasinde nepato kuitira kuti movha dzinenge dzeiuya nevana vanouya kyzotaticha vasvike zviri nyore pasina zvibinga mupini zvakawanda.

Zvakakosha kuti vana vemuzvikora zvepashi vapote veishandisa mishini yamazuvaano pakutaticha. Izvi zvinoite kuti vakure veizwisisa mishini yamazuva ano kuti isazovashamisa pavanenge voopinda muzvikora zvepadera.

Vana vechikora chapashi vanotarisirwa kunge vane nguva dzavanombofundira panze veifurwa nemhepo pamwechete nekufunda ngezvenharaunda dzakavapoteredza. Izvi zvinoita kuti vazwisise.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvine vadzidzi vonokoshesa vadzidzi vavo veiona kuti vana veshe vari kuzwisisa zvinenge zveidzidzwa.

Vana vemuzvikora zvepashi vantarisirwa kuenda kuchikora mazuwa ose kundotaticha. Vanotarisirwa kuenda vakashambidzika vainemufaro nguwa dzese.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvine ndau yekutambira dzavana vadiki kuitira kuti panguva dzavanenge vasiri kufunda vawane mukana wekutamba nevamwe vavo.

Ndau dzekutachita dzemuzvikora zvapashi dzinotarisirwa kunge dzine ndau dzekunyorera dzakakwana. Dzinoita kuti vadzidzisi vakwanise kunyora pavanenge veyifundisa wana kuti vazvisise zvinenge zveyifundiswa zo.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvinendau dzakafaramuka. Kuitira kuti vana vavane pokutandarira panguva dzavanenge vasiri mumhatso dzekudzidzira.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kuve zvine mudziyo yakasiyana-siyana yokushandisa pakutachita. Kuitira kuti vadzidzi vazwisise zvese zvinenge zveironzwa namufundisi.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka uye dzakafaranuka kuitira kuti vadzidzi vatatiche zvakanaka pasina zvimhingamupinyi zvingavanetsa.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka dzakafaranuka uye zvine midziyo yekuseenzesa yakakwana. Vadzidzi vanotarisirwa kunge vane zvihlayo zvakanaka.

Zvikora zvepashi, zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka, zviine vadzidzi vakawanda, vane rudo nebasa rawo, veibatsira vana kuti vafunde zvakanaka.

Vana vemuzvikora zvapashi vanotarisirwa kufunda veishandisa midziyo yakasiyana -siyana. Kusanganisira mabhuku avo mazuwa eshe.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvinendau dzakafaranuka uye zvakavakwa zvakanaka. Kuitira kuchengetedza utano hwevadzidzi vanenga veitaticha pachikora ichocho.

Vadzidzisi vanotarisirwa kubhara pashi zveshe zvine chekuita nezvirikufundwa nevadzidzi kuitira kuti vazwisise uye kupindura mibvunzo yese yavangadai vanayo.

Zvikora zvapashi zvinotarisirwa kunge zvakawanda munyika yeshe kupfuura zvikora zvapamusoro nekuti vana ndivo vakanyanya kuwanda munyika pawongororo yakaitwa gore rakapera.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zviri pandau dzakafaranuka uye zviine mipanda yakakura yekufundira nekuti zvikora zvepashi ndizvo zvinotakura vana vakawanda.

Vana ve muzvikora zvepashi vanotarisirwe kuenda kuzvikora mazuwa eshe vakashambidzika, uye zvikora zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka, zviine ndau dzakafaranuka. Kuitira kuti vanavo vatatiche zvakanaka.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge zviri pandau yakafaranuka uyezvakakura nekuti vana vanopinda muzvikora zvepashi vakawanda kupfura vanopinda muzvikora zvepamusoro.

Vana vanotarisirwa kuenda kuzvikora mazuwa ose veitachita nemufaro mundau dzakahlamburuka uye dzakafaranuka izvi zvakakosha kuitira kuchengetedza utano hwavanawo.

Ndau dzekufundira dzinotarisirwa kunge dzine zvihlayo zvakakwana zvekuti vana vedu vagare zvakanaka pasi ... kudzidzirana uyezve kushandisa pakudzidza zvinofanira kunhe zvakakwana.

Zvikora zvepashi zvinotarisirwa kunge dzine ndau dzakafaranuka uye zvakahlamburuka kuitira kuti vadzidzi vadzidze vakafaranuka pasina zvimhunga mupinyi.

Ndombi dziri muzvikora zvepakati nezvepamusoro dzinofanira kutaticha nezvekuita nemibato yemaoko kuitira kuzvigadzirira zvavachazoita kana vapedza chikora.

Zvikora zvepakati nezvepamusoro zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka uye vafundi vacho vanotarisirwawo kunge vakashambidzika vaine zvakakwana zvekushandisa.

Zvikoro zvapakati nezvepamusoro zvokurudzirwa kudzidzisa vana zvichishandisa midziyo yamazuwano kuitira kuti vadzidzi vafambirane ne pasirese munezve kudzidza.

Mibato yemaoko ndiyo yoraramisa vantu mazuva ano zvikora zvepakati nezvapamusoro zvakukurudzira vadzidzi kuti vafundire zvine chekuita nemibato yamaoko.

Munguwa dzekupisa zvakakosha kuti vana vapote veyitachitira panze panorowa mhepo, kuitira kuti vasabatwa ngehope pavanenge vaneta.

Zvakakosha kuti vana vemuzvikora zvepakati nezvapamusoro vatachite veishandisa midziyo yamazuwa ano zvikurusei midziyo inokurudzira mibato yemaoko kuitira kuti pavanobva pachikora vanenge vakuziya zvekuita mukurarama.

Ndombi dzemuzvikora zvepakati nezvapamusoso vanotarisirwa kuitavo zvinechekuita nekuimba pamwechete nemibato yamaoko. Kuitira kuti zvizo vararamisa mune ramangwana ravo.

Zvakakosha kuti vana vemuzvikora zvepadera nezvapakati vadzidze zvinechekuita nemibato yemaoko. Kuitira kuti vabatsirike mune ramangwana rawo pavanenge voita mabasa akasiyana-siyana.

Vana ve chikora vokurudzirwa mazuva ano kutaticha veyi senzesa michini yama zuva ano izvi zvino batsira kuti vawane ruzivo rwuno enderana ne pasi rese vasa sarira shure kunge zvitumbi.

Vana veku zvikora zvepa musoro nezvepa musoro soro vanofanirwa kunge vaka rongeka pa zvese zvavano ita vano tarisirwa kufundira mu ndau dzaka hlamburuka dziine zvi hlayo zvakakwana.

Vadzidzi vemuzvikora zvapakati nepakati napamusoro vanokurudzirwa kushandisa mucheni yamazuwa ano kutachita kwavo kuitira kuti vazwisise zvavanenge veifunda uye vahambirane nepashi reshe.

Vemuzvikora zvapamusoro nezvapakati vokurudzirwa kufunda zvinechekuita nemibato yemaoko zvakafanana nekugadzira movha kuitira kuzoshandisa ruzivo iri mune ramangwana.

Zvidziyo zva pakati nezva pa musoro zvino tarisira kunge zvine ndau dzaka faranuka dziine midziyo yaka kwana yeku senzesa paku funda kwe vana kuitira kuti vadzidze zvakanaka.

Zvikora zva pakati nezve pa musoro zvo kurudzira vana kuti vashandise nyara dzavo paku taticha kwavo kuitira kuti va zwisise zveshe zvavanenge vei funda.

Zvikora zvepakati zvepamusoro zvinokuridzirwa kushandisa mabasa emaoko pakuti tachita kuita kuti vadzidzi pavanopedza chikora vanenge vaneruzivo rwava nozofanirwa kuzoshandisa mune ramangwana.

Zvakakosha kuti zvikoro zvepakati nezvapamusoro zvipote zvichiita dhibano, veidzidziswa pamusoro pemishando yavangazoita kana vapedza chikora. Izvi zvakakosha kuitira kuti vaite sarudzo nguva ichiripo.

Mazuwaano zvakakosha kuti vana vatatiche veishandisa michina yemazuwaano kuitira kuti vasasaririra shure mune zvekudzidza asi vafambidzane nepasi reshe.

Antuwoye kubatana isimba. Mumakanyi mwedumwo takabatana tikaita mudhibano wekuronga kuwaka chikora. Hino chikora chiya chakazopera, chakahlamburuka chakanakana.

Zvikora zvapakati nezvapamusoro zvinoarisirwa kunge zvine mabhuku akasiyana siyana anoshandiswa nevadzidzi pakufundwa kwavo kuitira kutivanzwisise.

Zvakakosha kuti zvikora zvipote zveiita mhemberero yemakore azvinenge zvagara kubva pazvakabeurwa kuitira kuti vapemberere vari pamwe chete nevadzidzi.

Vafundisi vanotarisirwa kubhara zviro zvinooneka pachidziro kuitira kuti vana vasaite zvekufungidzira asi vaone yaamho zvavanenge veifundazvo.

Vadzidzi vemuzVikora zvapakati vanokurudzirwa kudzidza veishandisa nyara dzawo pakutachita izvi zvakanakira pakuti vazwisise pavanenge veitichita.

Midziyo yechizvino zvino, yoshandiswe pakufunda kwevana vepazvikora zvepadera. Izvi zobatsira kuti vazwisise zvavanenge veyifunda kuitira kuti vave vanozokunda mubvunzo dzavo.

Vana vechikora chepakati vanofanirwa kupota veitatichwa veshandisa nzira dzinoita kuti vamuruke veitaura vari pakati pevamwe vavo. Izvi zvinoita kuti hana dzavo dzisimbe dzisazorova kana vamira pamberi pevantu vakawanda.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zvine mabhuku akawanda kuitira kubatsira vadzidzi kuti vazwisise. Ngendaa yekuti kana vadzidzi vasina mabhuku avanzwisisi.

Zvora zvapamusoro zvinotarisirwa kutachita zveishandisa mabhuku akasiyana-siyana. Vana vechikora vanoda mabhuku kuitira kuti vazwisise zvavanenge veitachita.

Zvikora zvepakati zvinotarisirwa kunge zvine vadzidzi vakawanda uye vanouya kuchikora mazuwa eshe. Zvakakosha kuti vana vechikora vapote veiungana pamwechete veipiwa mitemo.

Zvikora zvapakati zvinotarisirwa kunge zvinendau dzakahlamburuka, uye zvakakura nekuti vakawanda vana vanoda kupinda muzvikora zvepakati. Asi vamwe varikuzoshaya pekudzidzira.

Chikora chepakati chekumusha kwedu, ndicho chakatora mukombe pamakwikwi ekuemba akaitwa gore rino, vantu wee vantu ivavo vanoemba zvavo zvakanaka.

Zvakakosha kuti zvikora zvepamusoro zvinge zvine ndau dzekutambira mabhora akasiyana siyana. Izvi zvinoite kuti vadzidzi vabve pachikora vane huyanzvi hwekutamba mitambo yakasiyana siyana.

Chiro chimwe chinota kuti tiziye kuti taguma pachikora kuona vana vakadhloka mbatya dzakafanana. Veihamba muhambire mumwe chete veitachita pamwe.

Vana vekuzvikora zvepakati vanokarisirwa kuenda kuchikora mazuva ose veitaticha nemufaro veishandisa midziyo yakasiyana-siyana kuitira kuti vanzwisise zvavanenge veifunda.

Zvikora zvinotarisirwa kunga zvakanyorwa mazita pamikova. Kuitira kuti veshe vanogumapo vaziye kuti vaguma pachikora, uye panoitwa ngezvei.

Zvakakosha kuti ndombi dzemuzvikora zvapakati nepakati, dzipote dzeitachita zvine chekuita nekuchengetedza hutano hwavo. Kuitira kuti vakure vakagwinya vasina zviyaiyo.

Vadzidzi vemuzvikora zvapakati vanotarisirwa kuenda kuzvikora vakashambidzika uye mazuwa ose zvikora zvavo zvinotarisirwa kunge zviri mundau dzinosvikwa zvirinyore.

Ndau dzinodzidzira vana vechikora chepakati dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dziine midziyo yakakwana yekushandisa pakutachita zvigaro kana kuti zvihlayo zvinofanirwa kuvazviripo zvichienderana neuwandu hwawo.

Mukutaticha vadzidzisi vanotarisirwa kuvhara zvinoerengeka pachidziro kuitira kuti vana vanzwisise zvavanenge veifunda kuchikora.

Vana vemuzvikora zvapamusoro vanotarisirwa kunga vane mabhuku akakwana ekusenzesa pakufunda kwavo, uye mavanofundira munotarisirwa kunge mune zvihlayo zvakakwana.

Zvakakosha kuti zvikora zvepakati nezvapamusoro, zvinge zvakanyorwa mazita azvo, kuitira kuti vantu vese vanogumepo nevanopfuura nenzira, vanoziya kuti apa panoitwa nezvei.

Zvakakosha kuti vana vemuchikora chapakati nechapamusoro vapote veifundira vari pabanze veiona chimiro chechikora chavo, pamwechete nezvakavapoteredza. Izvi zvinoite kuti vazwisise zvavanenge veifunda.

Zvakakosha kuti vana varimuchikora chapakati vatachite veishandisa nyara dzavo izvi zvakanaka ngekuti zvauno tachita weishandisa nyara dzako hauzvikanganwi kwenguva refu unokwanisa kuzozvishandisa mune ramangwana rako.

Zvikora zvepakati zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka uye zviine ndau dzakafaranuka. Zvivakwa zvacho zvinotarisirwa kunge zvakanaka zvichiyevedza kunyangwe kuzvitarisa.

Zvakakosha kuti vana vemuzvikora zvepakati vapote veitamba mitambo yakasiyana siyana. Mitambo yakaita semabhora inosimbisa muviri kuti vange vakagwinya. Panguwa dziya dzavanenge vasiri kutaticha zvakakosha kuti vange veitamba.

Zvikora zvepakati zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka uye dzakafaranuka kuitira kuti vadzidzi vakwane pavanenge veitaticha zvidzidzo zvakasiyanasiyana.

Zvikora zvepakati zvinotarisirwa kunge zvine midziyo yakafanira yekushandisa pakutachita, uye vadzidzisi vanotarisira kunge veinyora zvintu zvakakura zvinoerengeka. Kuitira kuti vana vabetsereke.

Zvikora zvepamusoro soro zvinotarisirwa kunga zvine mabhuku akasiyana siyana anosenzeswa nevadzidzi kuitira kutsvanga ruzivo ramazuano rungazoshanda mupenyu hwavo.

Nzvimbo dzekutatichira dzemuzvikora chepamusorosoro dzinotarwa kunge dzakahlamburika sezvo dziri ndau dzinofundara vandu vanenge vakura vanenge vabvezera

Ini chikora chapadera dera ndinochida chikora chapadera dera chakarongeka vadzidzi vanenge veiziya zvavari kuita veitachita ngemoyo unoda uye vakaperera.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakafaranuka uye zvakahlamburuka kuitira kuti vadzidzi nehuwandu hwavo vakwane pachikora po pavanonga veiuya kuzotachita.

Zvikora zvapamusoro soro zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakafaranuka uye zvine zvivakwa zvakanaka uye zvakahlamburuka kuitira kuti veshe vanouya pona apapo veitaticha vanotaticha nemufaro vakasununguka.

Zvikoro zvepa dera dera zvino shandisa midziyo yama zuvano pakudzidza kuitira kuti vadzidzi vaenderane ne pasi reshe mune zve fundo.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kutaticha zveishandisa midziyo yamazuwano kuitira kuti vafundi vaite ruzivo rwunoshanda rwuchienderana nepasi rese.

Zvikora zvepamusoro zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka zviine mudziyo yakafanira yekuseenzesa pakutaticha izvi zvinobetsera kuti vadzidzi vazwisise zvevanenge vei funda.

Zvikora zvapamusoro-soro zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka, uye dzakafaranuka muine mibhedhu inoita kuti vadzidzi vazorore panguva dzavanenge vasiri kutachita.

Zvikora zvapadera zvinotarisirwa kunge zvi ne muchini yamazuva ano kuitira kuti vadzidzi vakwanise tachita veishandisa midziyo iyi zvinoita kuti fundo yavo iyenderane nepasi rese

Zvikora zvepamsoro zvinotarisirwa kunge zvine movha dzinosenzeswa pakuhambusa mabasa echikora nekuti pane dzimweni nguwa vafundisi vanenge veida kuhamba veienda kune dzimweni ndau.

Zvikora zvapamusoro soro zvinotarisirwa kunge zvinemidziyo yakakwana yekushandisa pakutaticha ,uye zvinotarisirwa kunge zvichivhara pashi panowonekwa ngemunhu wese zvinechekuita nebasa rinoitwa nechikoro

Zvakakosha kuti vadzidzi vemuzvikora zvapamusoro soro kunyanyanyanya vanofunda zvine chekuita nemitombo yamazuwano vafunde vachitoona mitombo yacho pamwechete nekuziya magadzirirwe eyinoitwa.

Zvakakosha kuti vadzidzi yemuzvikova zvepadera dera vawane nguva dzavanombogara pashi veyibhuyirana pamusoro pemishando yavangizota kana vapedza kutaticha muzvikora mo.

Zvikora zvepadera zvinotarisirwa kunge zvakahlamburuka zviine ndau dzakafaranuka. Kuita kuti vadzidzi neuvandu hwavo vakwane vaitachita vakasununguka.

Zvikora zvepamusoro- soro zvinoshandisawo utekwerede hwakasiyana- siyana pakutaticha, kuitira kuti vadzidzi vazwisise zvavanenge veitaticha, kuitira kuzozvishandisa mumabasa awo avanozoita.

Zvikora zvapadera zvapamusoro-soro zvinotarisirwa kunge zvine midziyo yakakwana yekushandisa pakutaticha kwevadzidzi. Zvinotarisirwa kunga zvine makabati akazara nemidziyo ino inoshandiswa nevadzidzi pakufunda kwawo.

Wadzidzi wepachikoro chepamusoro soro vanotarisirwa kunge vaine mabhuku akawanda ekuverenga ngenda yona iyoyo hurumende inoedza ngepainogona kuti mabhuku ange akadzara mundau dzona idzodzo.